Zimbusi zingali zili kujjenda kunzila, inyuma iliwo batu balikuziwona zinyusile lubuwa kulugudo, mumaso aliyo umutu uwimile ebimbilile, kutulo kuliko misaala, idayi iliyo lukongo

Inyanza kutulo yakolele mayengo agati aliwo lyaato ni mungaji mwakolakile namufeli

Lugudo luliko zi motoka, ni kutulo kuliko ne zimotoka, ni bipande bileyi, ni kyimisaala, ni zi'nzu zili idayi ni mungagi muligamo namufeeli, niba batu bali ku lugudo bimile balala bali kuvuga zigaali balala zi pikyipikyi

Inzu iliko mabaati mabesemu nazindi kutulo zingade, iliko mabaati mawanga bayombekela matafali, inyuma iliyo bifata ne bigoona ne bivera bimaali ne abutulo aliwo katiimba.

Gusaala guliko zisya zingali, asi ku kigewa bumusooni buliko ni inzila ya bitawo ni inyuma ye gusaala aliwo bisaala bindi.

Lugudo, kutulo kwaayo kuliko i'langi imali ni iwanga ba drawingako ni bifanani agati aliwo misaala giliko bipande mungagi ni kutulo idayi iliyo zinzu zindeyi ni babatu ba kugyenda ku lugudo

Baatu bali munyanza bali kwindumbula ni kuutulo kwe inyanza kuliko mabaale, baatu balaala bikale Ku mabaale, ni dayi eliiyo ulwanda ni gimibaale migulu gendi geliyo a'asi, baatu abandi bikaale ku lugudo muzimaafulu, balaala bimile bali ku'jenda

Zipunda zibili zemile ku bunyaasi ziliko zinziga ziliko bumali ni buwanga binyaasi bilala bili kobyoma, idaayi iliyo misaala jibili.

Kyi bila, kyilimo bisaala bigali, bilala binyipi bilala bileyi, biliko matu ni zi'nsya asi aliwo binyaasi binyipi agati aliwo kayila.

Inyanza iye kamezi ilikamo bigoye kutulo kuliko baatu agati aliwo umutu emile mulyato ne gumukango agutele mumezi

Kyisolo kyilimo bitandalafu ni biwanga kyabako ni zinziga zindeyi, kyimile mubunyaasi bulala buleyi bulala bunyipi buliko bwoma, idaayi yabayo bisaala bilala byayoma nabindi bikyili bilayi.

Batu balala bemile bandi bikale, bakutunda bitu bilala babowele mu bubuvela bilala bili mubutasa nabindi bili mundobo nga zinyanya, omena, butungulu ni bibitu bindi bigali, idaayi iliyo maduka migule, kutulo ba wandikako bilomo, ni isi batu bikale myuma gili kutulo.

Umutu agwatile boots, ni ipaale iwanga mukoono agwatile kipapula ahambile musinga gwe inzuki guligako zinzuki asi aliwo bigoona ni bisaala bilala bili kabyoma bilala pawo.

I'nzu iliko Ka mpade Ku ngaji ni jimyuma a'asi kutuulo kuliko nzi'ngubo bazigwatile mubidole, e'maso eliiyo e'motoka no'muutu a'suudile byuuma ku mutwe ni byuuma bindi bili a'asi

I pikyipikyi ili kulugudo, ni umutu aliko ,nizikafu zikugenda, kutulo kuliko binyaasi, nikutulo idaayi iliyo zi'nzu bawaka i rangi iwanga, mabati matandalafu malala mawanga yabayo ni binyaasi ni bisaala basimikilila nidayi yabayo misaala mileyi.

Bifanani byebabatu, kutulo eliko bibyuma babuwako bugoye ni busumali, nikutulo idaayi bawandikako bigambo.

Lugudo lwe li taka, kutulo kuliko misaala mileyi, musalaa mulala asi mulili litaaka lyaninako, idaayi mu bisaala yabayo bunyaasi asi.

Umutu ali ku lugudo akuwona zikafu, kutulo kwe lugudo kuliko madote, bisaala ni bunyaasi ne imaso iliwo inzu ni gusaala gwe gamasanyalaze

Batu bali mugusaala, balala bekale bandi bemile, imaso wayo eliyo imeza, nibu tindilo buliko zinyanye nibitu bindi mu buvela, asi eliwo kyibbo, nigama sepikyi magulu, idaayi iliyo zinzu zindala milyango migule zindala migale, ni babana bali imaaso we zinzu balala kugali umulala pawo nikutulo kuliko gusaala gundi, imaso iliwo umukasi ni gamadote gamuli imaaso.

Inzu bakupagako zisaala kutulo bamatila ne litaaka iliko mabaati makade ni luluzi lwe zilanji zingali lwe bi kidebe Inyuma iliyo madote maleyi.

Mikaafu migaali jemile ku bunyaasi bwayoma idaayi iliyo bisaala bya'ambile mulilo, nabindi kutulo bilayi.

Bibyalo bili mugunda biliko matu maleyi, babilimilila nidayi iye kyifanani ikubonekelayo bisaala bimali ni mungagi mukubonekelamo biwanga.

Umuzungu, ekaale asudile mukono mungaki, ateele bu'wire mukuutu, a'ambile chuma kubijele ali inyuma iye chichuma ba durowingako kakatu murangi imwanga.

Inyanza ye gamezi elimo mayengo, kutulo kuliyo bisaala ni bigona, kutulo kwene kuliyo kyijenya, yabako zinzu bayombekela kungaji bunyaasi ni bisaala bindi, nineno yabayo gururo gulimo kyisaala bagwombekela cement niyino yabayo kyigali kutulo kyiliko byuma

Bisaala bye gamabawo batimbako zingubo zilimo bumuli, ni butambala, zikofila, ni busawu kungagi ni bibitu bindi.

I'nyaanza kungaji yakolile mayengo, ni bigoona byatulamu agati aliwo lilyaato lilimu, kisaala idayi iliyo bisaala.

Mezi magali, kutulo kuliko maato magali bapanga ge'jimibawo ni babatu baliwo, idaayi yabayo kyijenya ni gusaala ni gamatofali baga'ngonela kukyingiliza enzu

Chinyonyi che ilanji imaali ne iwanga chaleya imunwa chikaale kumeezi aga kola luzinyiankoko kungaji, adayi aliwo chisaala ichiliko maatu kungaji.

Bitu bigali nga inanasi, michungwa, carrot nabindi bu box bilimo irangi imali ni itandalafu, nizi glass zilimo byekunywa bitandalafu ni imali nidayi iliyo bisala biliko matu ni bumuli butandalafu.

Zinjukyi zingali zibusile mukifo kyongene, inyuma iliyo bisaala bimali, awo kutulo aliwo biwanga, zinjukyi zilimo ilanji zingali, zabako ni buyiga ni buwu buluma

Binyaasi binyipi, bilala bikyili bilayi bilala bigana kwoma, kutulo kuliko kasoli umuleyi aliko matu ni kungagi akuba bisafu.

Umutu emile kulugudo agati agwatile zingubo zimali kutulo kuliko gamezi kungaji kwakolakile butu bumali ni idaayi iliyo inyanza iye kutula mungaye.

Umutu ali kulugudo kupikyipikyi, ugundi ali inyuma ku kyigali kye gimibawo aboyeleko bitu, kungaji kutulo kuliko zinzu zingali ni idayi iliyo gusaala gwe ga masanyalaze kuliko bibyuma

I'nyaanza ingali, kungaji yakolile mayengo agati misaala gyayimamu ni bigoona, kutulo kuliko li lyaato bemisilemu misaala ni inyuma yabayo bigoona bilala byayoma, bindi pawo da ni idayi yabayo binyaasi bide.

Aka kaabo, kalimo maido, gali mubikokolo gizule idaayi iliyo biitu bili kubonekela mu background.

Babatu bagwatile zingubo zimali, imunwa bagwatisile bigubo bekaale muntebe ze bibyuma kutulo agati aliwo busaala , guguma guleyi ni kutulo kuliko ilanji imwanga ne bumali kulikako.

Inzu indeyi iliko madinisa bagatagako butu buwanga, kungagi kuliko mabati matandalafu, ni kakuma kali kungagi, i daayi eliyo bisaala ni ga- gu saala gwe gamasanyalaze ni lubega lweno iliyo binyaasi, ni dayi kutulo ka namufeeli kabuwele mungagi